Biraha guriga lagu dhiso sidoo kaleh Guriga baa fadhiyo alwaaxyo aa ku dhagan qaybta korena waxaa saran hal alwaax labo alwaax hal alwaax iyo hal qunsaato ayaa saran

Ciidamada makhaayad nin ayaa fadhiya dadna way soco socdaan maqaayad waxaa yaalo kuraas

Waxa ay muuqda koob yar oo ay ku jirto galley keeri shaah ku jira an iyo koob yar oo ku jiro saliid

Wiil fadhiyo shaati cadaan wato waxaa og taagan wiil madaxa wax ugu duubayo meesha waa meel caafimaad

Waa boombalo midabkiisii hahay-cadaan waxaa suran surwaal buluug ah darbiga waa caddaan

Waxa ii muuqda qol ay yaalan fadhi midabkiisu yahay buluug iyo kursi kale oo fadhiyaan ah qolka waxaa yaalo dhalo waxaa laga daawado wararka iyo ciyaaraha

Waa laba qabiis oo isaga yaalo mid waa qaxwi midka kalena oo huruud waxayna yaalaan meel carro ah oo dharka lagu talo

qasac ku jiro caro madow wax. ku beeran

Caagado oo meel saaran oo cabitaan ah cabitaanada midabkoodu waa jaalle iyo buluug wuxu ka sameysan yahay tufaax iyo liimo

Waa nin ku fadhiyo kursi ninka waxa uu haystaa ninka waxuu wataa suud cadaan eh waxaa ag yaalo laptop cadaan eh laptobka midabkisa waa cadaan waxuu wataa suud baluug eh shaati cadan eh garmaad gaduudan

Waa guri midabkiisii yahay caddaan waxaa ag yaalla zakaallo ay ku jiraan ubaxyo midabkooda yahay cagaar

Hal joog kabo ah oo lagu hayo gacanta gacanta way .aran tahay saacad waxay saaran tahay meel cadaan ah kabaha midabkoodu waa madow

meeshan waa qul guriga ililkisa waa madoe

Pombalo ku jiraan ka tianad iyo tobanbal ah midabkiisu waa caddaan katiinada waa madow dhagandhig ah wada habi

Waxaa ii muuqda weelal ay ku jiraan biyo cabitaan ah oo camba ah iyo qarro

Halkan waxaa yaalo mukeefi oo lagu kuleeyo raashinka midabkiisu waa qalliin iyo coveer waxaa dul taagan nin sameynaya mooshinka

Waa mubeel saaran miis midabkiis yahay madow waxaa og yahay laptop madow mobeel madow mobeelka qolfka kaga bixiyey waa ee sodon

Saxan saaran almuuniyam oo ku duuban hilib dhaylo ah iyo baaquli yar oo suugo ku jirto iyo ansalaato yar kor oo ka saaran basal banbanooni qajaar iyo karooto

Waa hool ama hutel yaalo kuraas iyo miisas miisaska waxaa saaran saxamaan qaadooyin iyo ubaxyooyin miisaska waxaa saaran maro oo cadaan ah kuraasyooyinka waa cadays

Waa birir oo lgu toosinaayo biraha lagu dhiso guryaha birta waxay kor tubantahay Mel bir iyo alwax ah waxa ku dhex jirto birta la qalocinayo oo shubka loga tala galy

Waa huteel ama hool labo jaranjaro leh midabkiisu waa jaale ama dahabi. Waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Miiska marada dulsaaran waa madow iyo jaale kuraasman kuna waa madow iyo cadaan, ubaxyo gaduudan.

Dugsiyaal isku wada eg ypt hawadooda qandadooda dugsiyaasha dhexdeedu waa madow korna waxay ka yihiin caddaan waxaana lagu kariyaa cuntada

Ha ii muuqda saddex baa oo xiran oo sajalan iyo kursi lagu fariisto oo qurux badan waxaa ag yaalla wax rifan oo suuf ah iyo kartaan

Miis saaran qudaarta la shiido oo laga samaynaayo cabitaan waa canbo babay diiq ismaandhays io miraha guduudka la cunaayay io tufaax

waa buu. bule igu jiro waa ka tiinad ugu jiro

Waxa ii muuqda taageero daawana ciyaar waxa aynu joogaan garoonka kubadda cagta

Waa sacad saran mel cadan ah midbakedu yahay dahbi

Waa waddo saaran inter lock

Waa kabsar caleen midabkeedu yahay cagaar waxa ay ku jirtaa warqad cadaan waxaa ka hooseeyo midabkeedu yahay jaallo

Waxaa ii muuqday surwaal midabkiisu yahay cadays

Waxaa ii muuqda wiilal cuto sharar haddaan ah iyo surwaalo danbas ah oo waxbarasho ku jira waxa ayna fiirinayaan macalinka

Waa maamo dubayso sambuus dubeysa saliid ayaa dabka u saaran ayaa dabka u saaran oo saliid ku jirto waxay qabtaa xijaab jaalo

waa guri jajabsan ku agyaala laami waxaa ku sii yaala geed cagaar oo cali garaab ah guriyihii jajabsan waxaa ka shisheeya guriya fila ah oo midabkiisa yahay cadeys ama qalin ama green

Waa wiilal wax ay baranayaan waxaa ag yaalo miis waxay qabaan shaatiyo caddaan caddeyska buluug daaha ka dambeeyay waa guduud

Waa mooto qalin oo wato nin wata shaar madow ah iyo goofin madoobe ah waxa saaran nin kale oo wato khamiis madow ah

Kursiga lagu qaado curyaamada kursiga midabkiisu waa madow iyo qalin waana kursi dheer

Niman aad u fara badan iyo naago is ku dhex jiro nin ka ugu soo horeeyo wuxu wataa koofi caddaan ah suud baluug shaati cadaan iyo garabaati gaduudan

Waa gaari ilmaha yararka lagu ciyaarsiiyo wuxuu yaalaa meel waddo ah waxaa watocan yar oo laba jirin ruwata fanaanada cadaan ah

Caano ku jiro cagado mid waa bing .midna waa cadaan furkooduna waa cagaar

Waa boombalo oo wiil yroo shaati iyo surwaal boombalaha midabkisa waa cadaan shaatiga midabkisa waa gaduud iyo cadaan iyo cadeys surwalka midabkiisa waa madow

Will kujiro iskoolkiisa dhiganayo casharkiisa waxaa ag yaalo book waxuu hayaa qalin waxuu wadtaa shaati cadees ah dhalinyaro yar yar oo lasocoto sidookale waxey. wadtaa shaati cadees

Waa caano booro magaciisu yahay bahjo midab kiisu yahay dahabi

Waa darbi la mariyay riinji gaduud ah

Qol ku jira labo sariir waxaa saaran qashin sariirta midabkeedu waa guduud waxaa ku jira

Waa niman oo fadhiyaan hool waxay ku fadhiyaan kuraasman caddaan waxaa ii muuqda nin wato suud madow oo ku yaalla

Guriga waxaa yaalo miiska qadasa oo labo dhinac ah io xijaab madow wadata saacad aa gacanta ugu

Waa niman iyo naago kufadhiyo kuraasman waxaa agyaalo miis kufidsan maro cadaan ah, kuraastu waa cadaan. Waxaa ugu soo horeyso gabar waxay wadataa taraaxad jaale iyo saako madow, xijaab madow ah.

Waa armaajo wayn oo leh lix albaab, Armaajada afar waa caadi labana waa kuyaalo muraayad midabkeedu waa madow ama qaxwi.

Waa arday oo joogaan iskuul waxay wataan shaatiyo jaalo ah kuraas jaal ayey ku fadhiyaan

Waa guri dhismo ku socoto waxa uu ka sameysan yahay bulukeeti shamiindo midabkiisu yahay madow albaaba ayuu leeyahay wayna furan yihiin

Joog kabo eh oo lagu habo hal xabo gacanta tasna waa cadaan

banbalo uu kujiro suwal bonbalaha midabkisu wa cadan suwalkana midabkisu wa balug

Waa bomballo midabkiisa yahay cadaan waxaa ku jirta saaka midabkeedu yahay cadays boorso ayaa ku dhigaan

waa baabuur wayn oo midabikiisa yahay

waa qul dheer jaraan

Waa surwaal saaran meel miis ah oo kafay ah, surwaalka midabkiisu waa buluug jeemis ah, oo kudhagan xaanshi cadaan ah.

Waa barfuun loogu tala galay jirka midabkiisu yahay buluug meesha u yaalla waa carwo waana miis

Waa maqaayad waxaa yaalo kuraas iyo miisaas waxay leedahay jaraanjaro midabkoodu yahay midow

Niman badan iyo kuwa boolis ah iyo madaxweyne. Kuwa booliska waxay wataan shaatiyo cadeys ah.

Waa kurbin ay kujirto cambuulo iyo bun iyo qaadadeedi. Kurbintu waa madow meesha ay saaran tahay waa miis cadeys ah.

Waa laami kuyaalo magaalada Muqdisho waana lambar afar waxaa maraayo mootooyin ah mooto bajaaj iyo mooto faykoon. Mooto bajaajku waa gaduud iyo madow.

Waa guri ladhisaayo oo dhismo kusocoto oo birar shub ah ay kujiraan, darbigiisu waa qayaan waxaa yaalo birar iyo alwaaxyo lagooyay.

Waa gacmo lugu keeno bacda gacmaha waxay kujiraan meel dhalo ah oo kartoon camal ah.

Waa darac midabkiisu yahay madow caddays waxaa dul saaran go midabkiisa yahay cadaan

Waa nin wato oo kiyaalo ninka timihiisa waa gaduud shaa tigiisa waa cadaan

Waa guri waxa uu leeyahay albaab midabkiisu yahay madow iyo dahabi darbiga waa jaalo iyo cadaadis

Waa sawirka turjumayo bisha dayaxa oo jaalo caddaan madow ah dhiga waa jaalo

Waa kaba midabkooda ka kooban yahay guduud buluug madow meesha ay saaran yihiin waa meel caddaan

Waa dhaga dhago suran ama yaalo meel caddaan ah dhagaha waa kuweer yar midabkoodana waa dahabi

Waka tiinad ku jirto boombal caddaana waxay saaran tahay miis caddaan ah kadarkeedu waa madow iyo qalin

Waa laami la dhisaayo waxaa ku agyaalo masaajid midabkiisa yahay caddays haddaan waxaa cag maraayo naagaheen

Waa farmasi caafimaadayatii backup dhayayaan meesha dhaawacan waxay Watan shaatiyo cadaana iyo surwaalo madamadw miiska waxasaaran maro cadaana

Waa arday ku jirto iskoolkooda ardayda waxay gacanta ku wada hayaan warqado iyo qalin waxay haystaan wax jaale iyo bloog ah

Waa garoon lugu dheelaayo banooni waxaa kujiro seddex wiil mid waxuu wataa fanaanad cadaan, cagaar iyo gaduud, wiilka kalana waxuu wataa fanaanad cadaan iyo madow, midna surwaal buluug ah iyo fanaanad.

Waa meel hutel ah oo maqayad okle lagu caweeyo ama lagu cunteeda waxaa ag yaalo miis midabkisa yahay qaxwi

Waa kabo saaran meel cadaan ah midabkoodu waa jaale iyo madow waana kabo naago iyo kabo niman.

Waa gabdho baranaayo caafimaad waxay wataan xijaabo yaryar oo cadaan ah iyo xijaabo kale oo kahooseyo waa cagaar, buluug iyo xijaab yar oo cad.

Halkan waxaa jooga qof dhogood ah oo aan heysanin wax uu xirto laakiin loo keenay madowga ishalada cigaal

Waa saxman meel saaran oo midafkoodii cadaan meesha waa iska faallo iyo makiinada wax lagu shiido

wa makinad lagudaboco xashiyo midabkedu wabalug iyo cadan waxa dull saran nin Niki shiti yar oo garba gab ah

Makiinad saaran meel gees ah ee cadaan makiinada lagu shiido cabitaanka matoorka lugtiisa waa madoow karaafaha daboolkiisa waa cadaan waxaa ku jiro cabitaan uu kamid yahay qaro iyo baraf iyo canbo

Waa saxan waxaa kujiro malaay duban ama karsan waxaa dulsaaran basal, banbanooni, yaanyo simisaam, tuun, baradho iyo qajaar.

Lix albaab io lix kursi io lix miis I lix dhalo io miisaska saaran io dhikumentiyadiisa io

Waa muubeel shan kaamiroole ah oo cagaar iyo madow ah waxuu wataa jaajar madow iyo dhago madow ah, qolofkiisa waa jaale.

Waa saxan waxaa kujiro dooro iyo jikin. Saxanku waa madow, jikinku waa gaduud. Waxaa kaloo miiska saaran basal gaduud iyo kajab.

Waa banbalo waxaa ku jira saako pompela midabkiisa waa caddaan saakada midabkeedu waa madow

Waa carwo waxaa iiga muuqda dhar dumar oo midabkoodu yahay madow iyo bombale cadaan ah

Waa laami waxaa maraayo baabuur ciidan midabkoodi yahay madow waxaa ag maraayo nin meeshana waa duur

Waa qalin ayunuca ah waa jale orojo cagar baluug gaduud binki cades

Meeshan waxaa taagan wiilal fara badan oo wata anado isku nooc

Waa boombalo midabkiisa yahay cadaan waxaa ku jira saddex sarwayaal oo kala ah cagaar madow jaalo biyo biyo ah dhulka waa cadaan

Waa wilal dhex fadhiyo masjid waxey aqrisanayaan cashiro

Waa darbi dheer oo labo ganjeel leh oo waaweyn kalarkiisu waa madow waxaa kuyaalo meel cagaaran meesha waa meel laami ah.

Waa dukaan yaalla raashin ayuu nooca

Waa surwaal lugadheera iyo fanaanad gacmo gaab ah oo suran geed alwaax ah. Fanaanadu waa cadaan surwaalku waa cadaan.

Waa niman iyo naga fadhiyaan meel ku fadhiyaan kuraas jaalle ah mid caddaan ee horyaalo darbiga danbe waa cadaan

Waa miis saaran saxan, qaado, fargeento, ookiyaalo iyo buug. Buugu waa gaduud, ookiyaalo madow ah, saxanka waa cadaan. Iyo kafay laga sameeyey caano iyo ubax.

Waa boonbalooyinwaxaa kujirosaakooyin midabkoodu waa garee, madow, gaduud, buluug iyo cadeys. Suumakuna waa labo suun oo cagaar ah.

Waa ubax oo ah shan nuuc ubax gaduud jaalle iyo cadays basali iyo cadaan.

Meshaan waxaa taagan macalimiin ku waas oo wato buugaag

Waa naago meel fadhiya waxaa ag yaalla dheel farabadan waxay wataan dhar madow cadaadis ayaa ka dambeeyo

Nin gacanta ku haayo makaroofan waxuu wataa cimaamad cadaan ah iyo qamiis cadeys ah.

Waa mooto mareyso xaafado dhexdooda. Xaafada waxaa kuyaalo guryo hore oo jajabsan.

Waa subarmaarket waxaa ii muuqdo caadado midabkoodii ay caddaan kulug timir midabkooda madow tahay oo is dursan saaran

Waa Meel huteel ah waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Miisaska waxaa saaran maro cadaan ah iyo maro qaxwi ah. Kuraasmanku waa qaxwi.

Waa bareys hal xabo wayn oo labo xabo iskugu dhagan iyo mishiinka lugu xirayey midabkiisu waa cadaan.

Waa guri dhisme ku socda mutuel ah waxaa ag yaalo aluwaah waxaa saaran niman nin ayaa og taagan

Waa fadhi io miiskiisa

Meshaan waxaa ku yaalo guri guriga darbigiisu waa buluug

Waa miis dheer hoos tiisa waxaa yaalo kabo baabuud ah

Waa fadhi iyo miiskiisa. Fadhiga waxaa saaran seddex barkin midabkiisu waa qaxwi iyo dahabi, barkimihiisana waa cadeys, garee iyo cadaan, miisku waa cadaan.

meeshaan waa dukaan lagu iibiyo dharka kalarkoodu yahay jaalo guduud buluug

Waa cagaf cagaf xaaqayay laamiga iyo baabuurkiisa kalarkiisu waa oranji waxuu leeyahay yaambo iyo afar lugo, baabuurka waa cadaan iyo madow.

Waa guryo fillo ama dabaq midabkeedu uu yahay cadaan iyo cadeys.

Waa kabo baabuud oo midabkoodu yahay madow oo saaran miis cadaan

Waa niman iyo naago aad Fara badan ku fadhiya kuraas ag yaalo miisas waxaa u qudbeenaayo nin tumihiisa cadaan yihiin ookiyaalo wato makarafoon gacanta shaati cadaan wato ku haayo wato surwaal jeemis baluug ah suun madow ah mise qaxwi.

Caano ku jiro biib cadaan ah oo ku sawiran yahay ido, riyo iyo lo

Waa kartoon waxaa ku jira caadado daawo ka dhammaadeen oo aada u farabadan oo fur koodu yahay guduud iyo cadaan

Waa niman ordaayo laami waxay wataan surwaal iyo fanaanad oo madow ah iyo fanaanad cadaan ah.

Waa bobilo kujira sako oo garan ah bobilah midabkedu waa cadan sakoyinga waa balug io cades io cagar

Waa carfiso waa caddaan mid waa qaxwi waxaa ka dhex daaran lafkiisii jaalo

Waa boonbalo waxaa kujiro shaati iyo surwaal haaf ah. Boonbaluhu waa cadaan, shaatigu waa madow waxaa kudhagan waraqad oo gariija waxaa kuqoran qoraal cadaan ah, galuustiisu waa madow, surwaalku waa haaf oo futo jeex ah.

Waa surwaal saaran mutuleel cadaan ah. Surwaalka kalarkiisu waa buluug ama gaduud ama madow.

Niman isku wada dhar ah ku jiro saf nimanka marooyinka midabkoda waa wada jaalo oranji baluug dharka ay wataana waa dhar wada gaduudan koofi

Waa meel uyaalo lan kursi gadguduudan iyo binki ah oo miis yar oo cadaan oo gaduuda wax kala mayalaan

Meeshaan waxaayaalo gaari gacan ay saaran yihiin malaayo

Waa masaajid waxaa kujiro imaamka oo tujinayo dadka waxuu wataa cimaamad cadaan ah, qamiis cadaan ah kufadhiyo sali buluug ah roogana waa cadaan iyo gaduud.

Waa surwaal midabkiisii haye caddaan waxa uu suran yahay boonbalo olshe yahay madow william iyo xariirsanba wiilka kujirta u shaqeeyay ma jirto

Waa meel wado ah waxaa marayo gaariyaal iyo dad badan oo wadada marayo

Waa masaajid waxaa ku tukanayo dad fara badan oo wato qamiisyo

Waa supar market waxaa iiga muuqda gasacyo waxaana ku jiraan oo midabkoodu yahay caddaan waxa ay saaran yihiin iskafaaro